Muntu unosisa kuramba weienda kundohloiwa kuchibhehleya ngekuti hosha hadziperi mukati mendaramo dzevantu izvi zvinoita kuti muntu ugare wakagwinya mukuwo dzeshe.

Zvemene mene hosha dzinosiyana mukati mwendaramo. Kunehosha dzinobata dzakaita sebesha, koita hosha dzepabonde idzo dzinobata antu akasiyana siyana

Varumbwana vanosisa kuramba veiongororwa ngazi yawo mukowo ngemukuwo ngekuti hosha dzinovabata dzakasiyana siyana hosha idzi dzinosisa kudzivirirwa mukuwo uripo.

Chaiya chisionekwe midzi yembwe gorero muntu paakarwara maningi ngeimwe hosha yaiya yebesha , hosha iyi yakaba pedza antu asi mitombo yakazowanikwa antu akadetsereka.

Mukati mezvibhedheya tinoningira toona kuti vazhinji tinogumemwo tagumwemwo todetserwa hosha dzakasiyana siyana dzingadai dzeyida kutibata hosha idzi tinosisa kudzidzvivirira ngekuhloyiwa.

Takaenda nasekuru vangu vainga vakura kuzvibhedhlera vochosvika vochohloiwa ngazi yawo ochozi ane hosha yepabonde hino vakusisa kutora mitombo kuti vakunde hosha iyi.

Zvemene-mene hosha dzinosiyana mukati mwendaramo. Hosha dzinosisa kuhinwa kubudikidza ngekunge muntu vaenda kuchibhedhleya kunopuve mutombo yakasiyana-siyana.

Mukati mwezvibhedhleya munorapwa hosha dzakasiyana-siyana. Hosha idzi dzinosisa kunge dzeivhenekwa ngemichini dzemuzvibhedhleya mwona imwomwo dzeishandiswa nemadhogodheya.

Nyamashi unowu tino ningira kuti mukati mwe ndaramo yedu hosha dziri kuite mu kurumbira wakabai shata yambo nge iyi ndaa vantu tinosisa kuenda ku zvibhedhleya kuno hloyiwa maringe ngezve hosha.

Hosha dzinosiyana-siyana mukati mwendaramo yedu, uye vantu tinosisa kuenda kuzvibhedhleya pona apo patingadai, taonekwa tine hosha dzakasiyana-siyana kuti tinohina.

Hosha dzinosiyana-siyanana mukati mendaramo dzeantu, uye hosha dzinosisa kuvhenekwa mukuwo uchiripo kuti ionekwe kuti hosha yona iyoyo inorapika ere kana kuti airapiki.

Muntu weshe weshe unobatwa ngehosha yakasiyana siyana zvisiyana nekuti wakura sei kune hosha dzinobata varumbwana koitawo hosha dzinobata majaha nemhandara asi vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera

Waizviziya ere kuti kune hosha dzisingaonekwi ngemadziso? Asi muntu ukafungira kuti ungadai une hosha unosisa kuenda muzvibhedhleya kundohinwa ngemadhohodheya vokudetsera.

Vantu tinosisa kuenda kuzvibhedhleya ponapo patinozwa kuti nyama dzedu dzinopanda ngokuti kuzvibhedhleya kunobaadetserwa yaamho. Uye hosha tinosisa kudzingwarira kubudikidza ngekuramba teihloyiwa.

Hosha dzimweni adziringiriki ngemadziso bedzi ngeiyi ndaa tinosisa kuenda kuzvibhehlera kundohinwa nekuhloiwa ngazi yedu kuhosha dzakasiyana siyana .

Hosha dzinosiyana-siyana mukati mwendaramo. Tinoningira kuti nyamashi unou vantu vanobatwa ngehosha dzakasiyana-siyana. Ngeiyi ndaa, vanosisa kuenda kuzvibhedhleya kunodetsereka.

Igwinyiso remene mene tinoningira mukati mezvibhedhlera kuti zvinove zvibhedhlera vanokurudzirwa vantu kuti vahloiwe nekuti hosha dzayo mazuva ano dzakawanda yambo saka vanosisa kuramba veiuya kundovhenekwa ngazi.

Igwinyiso remene mene hosha dzinosiyana mukati mwendaramo, kune hosha dzatisingakwanisi kuona nemadziso chete asi zvinosisa kuenda kuzvibhedhlera kunohloiwa tozobhoirwa kuzi tine hosha yakona.

Tikaningira antu anorwara ne hosha dzakasiyana siyana anosisa Kuenda kuzvibhedhlera kunopiwe mitombo, mitombo wakona vanosisa kuyipuwa ngevanhu vanoziya ngezvayo sema dhokodheya.

Igwinyiso remene mene, vantu vanosise kuramba veihloyiwa ngazi yavo kuti vaonekwe kuti avangadai vane hosha ere ingadai yeipona mukati mwenyama dzavo.

Nyamashi unowu tinoningira kuti hutano hwakabakosha maningi chekutanga muntu chanosisa kukoshesa utano neiyi nda vemuzvibhedhleya vakaona zvakanaka kuti vanasire zvibhedhleya pasinde nemizi yevantu.

Vantu vazhinji ,vane kodzero dzekuenda kuzvibhedhleya. Ngeiyi ndaa, vekuzvibhedhleya vakaona zvakanaka, maningi kuti vantu, vaakirwe zvibhedhleya muntaraunda dzavanogara, kuti vasazohamba mimango mikuru.

Igwinyiso remene-mene vantu vanosise kunge vane zvibhedhleya pasinde pavo. Kuti vabetseeke ponapo pavanenge veida kuhinwa hosha dzakasiyana-siyana.

Nyamashi unouyu ndaona mundau yandaguma, ndaona vantu vakawanda veidetserwa kubudikidza ngekuti vanenge vane matenda akasiyana siyana. Izvi zvakabaanaka maningi.

Ngwinyiso re mene mene mukati me ndaraunda dzatinga dai teigara tino sisa kunge tei betsereka pona po patingadai teida kuenda kuzvi bhedhleya kuzvi bhedhleya uyezve zvino sise kunge zviri pasinde nesu.

Muntaraunda munganesa hosha, kana yemundani vantu veichaya, tinoona vemuzvibhedhleya vanohamba veitifundisa, maringe ngekudzivirira hosha yona iyoyo, uye vanotipe mitombo kutidetsera.

Mukati mwentaraunda dzetinogara tinoona kuti vanthu vazhinji vanonga veienda kuzvibhedhlera ngeiyi ndaa tinosisa kunga teitenda vekuzvibhedhlera.

Nyamashi uno tinoringira kuti vantu veshe vanosisa kunge veigara pasinde ngezvibhedhleya kuti ponapo pavanowirwe nehosha vasazohambe mihambo mikurutu kutsvaka chibhedhleya.

Nyamashi unou tinoringira kuti zvibhedhleya zvimbaari muntaraunda mwatinogara izvi zvinoite kuti muntu weshe akwanise kuhanira kuzvibhedhleya ponapo paanenge azwa nyama dzake dzeipanda.

Muntaraunda mwatinogara tinosisa kunge tine zvibhedhleya pasinde pedu kuitira kuti tisahamba mumango mukurutu kuenda kuzvibhedhleya kona ukoko teida rubetsero.

Mumiganga metinogara, vantu veshe vanosisa kuona chibhedhleya pasinde pavo, kuti vadetsereke pona pavanenge vaida rubetsero. Ngeiyi ndava zvibhedhleya zvinosisa kuakwa muntaraunda dzinogara vantu.

Mwakambozvinzwawo ere akiti kuti muntaraunda mwatinogara munohamba vantu vanoita nezveutano ponapo pavanenge veitifundisa maringe ngezveutano kuti tigare takagwinya.

Igwinyiso remene mene muntaraunta mwatinogara vantu vanosisa kunge vane chibhedhleya vhino chinenge chiri pasinde kuitira kuti vantu vasahamba mumango mukurutu kutsvaka zvibhedhleya.

Mukati mwezvibhehleya tinoningira kuti vantu vanoongororwa ngazi yavo uye vantu vane kodzero yekuenda kuzvibhedhleya kunovhenekwa ngazi yavo kuti ingadai isina hosha ere.

Tikananingira nyamashi unowu tinoona kuti hutano hwendxondo hwakakosha maningi mukati mwendaramo dzevantu ngekuti utano uhwu hunoita kuti muntu ave muntu panevantu.

Dzakakosha maningi mukati mwendaramo yemuntu ngekuti ndxondo dzinosisa kunge dziri muutano hwakakwana kuti muntu akwanise kudetsereka ponapo paangadai eizwa hosha.

Igwinyiso remenemene hutano hwepfungwa pamunhu hwakabakosha maningi nekuti hunoita kuti muntu akwanise kushanda kana huripo asi kana hwakashota tinoona antu anobaite mabungumupee .

Utano hwemuntunje hwakabaakosha maningi, ngekuti hunoita kuti soro rake rifunge ,uye akwanise kuita mishando yaanoita ,kugarisana futi nevamweni zvakanaka.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwezvibhedhleya, tinoningira toona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana, inoshandiswa mwona imwomwo, midziyo iyi tinosisa kuyingwarira ,uye tinosisa kuyishandisirwa ngemadhokodheya.

Nyamashi unowu tikaguma mukati mwezvibhedhleya, tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana, uye imweni mitombo yakasiyana-siyana, inosisa kudetsera vantu, pona apo vanenge veizwa hosha.

Mukati mwe zvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yaka siyana siyana iyo ino sisa kudetsera vantu ponapo pavangadai veyiiita mishando yavo uye mu zvibhedhlera muno detserwa vantu.

Igwinyiso remene mene mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti munoshanda vantu vakasiyana siyana asi vantu ava vanenge vaneruzivo rwemandorokwati maringe ngezvemutombo.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhleya vantu vanoenda kunodetsereka ngemhando dzakasiyana siyana, vamweni vanoenda kofundiswa maringe ngezvemitombo amweni anoende kotore mitombo yawo kona ikweyo.

Mukati mwezvibhedhleya, tinoona munezvikwangwari zvinenge zvakanyorwa, zvinofundisa vantu maringe ngezveutano kuti vantu vangachengetedza sei utano hwavo mukati mwendaramo yavo.

Varumbwana vedu tinosisa kuenda navo kuzvibhedhlera asi kune ndau dzavasingasisi kupinda ngekuti vanoti vanozobata hosha dzisiri dzawo.

Igwinyiso remene ,mukati mezvibhedleya tinowona kuti munoshanda madhogodheya nevana mukoti vanoringira maringe ngezvehutano. Vantu ava vanosise kuti detsera apo neapo patinoda kubetserwa.

Tikaningira mukati mwe zvibhedhleya tinoona kuti mune vanhu vanoshandamo vanodetserana ne madhokoteya vanosanganisira vana mukoti nevamweni vanoziya ngezve mushonga inenge irimo.

Zvemene-mene tinotarisa kuti mukati mwezvibhedhleya mishande vana mukoti vanoziya zvavanoita, kuti vasauraya vantu nekuvape mitombo inenge isiyo.

Nyamashi unowu tinoningira mukati mezvibhedhlera kuona ana mukoti ane rudo chairwo chairwo nekuti oandinoendamo vanitibata nezvara dzakanaka yambo uye vakandihina.

Igwinyiso remenemene mene mukati mezvibhedhlera tinosisa kuendeyo ponapo patinenge teida kubetserwa ngekuhinwa hosha dzakasiyana siyana dzatingadai teizwa mundaramo yedu .

Mukati mwezvibhedhleya tinosisa kudetsereka ponapo patinozwa kuti nyama dzedu dzinopanda, ngeiyi ndaa muntu weshe unosise kuramba eigume kuzvibhedhleya mukuwo ngemukuwo dzakasiyana.

Kuzvibhedhlera indau iyo yatinosisa kuguma ponapo patinozwa nyama dzedu dzeipanda kuti tikwanise kudetsereka kubudikidza ngekupuwe mutombo ngemadhogodheya vanenge variyo.

Gwinyiso remene, vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano ngekuti utano chiro chakakosha maningi. Ngeiyi ndaa vemuzvibhedhleya vanosisa kuhamba veibafundisa kuti vantu vochengetedza sei utano.

Vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhleya kundofundiswa maringe ngezveutano kana kuti vantu vekuzvibhedhleya vanosisa kuhamba veifundisa vantu maringe ngezveutano hwawo.

Tikaringira nyamashi unoo tinoona kuti utano hwakabaakosha maningi. Ngeiyi ndaa vantu tinosisa kudzingwarira nekudzichengetedza kuti tisabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana mundaramo yedu.

I gwinyiso remene mene nyamashi tikaningira mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veidetserwa maringe nezveutano hwavo uye ngezvehosha.

Hutano hwemuntu wakakosha maningi muntu anosisa kuramba eihloiwa hutano hwake ngekuti muntu une kodzero yekurapwa kuzvibhedhlera zveshe zvanofungira.

Maizviziya ere kuti vantu, muntu weshe unekodzero yekurapwa kuzvibhedhlera kweshe kweshe. Muntu weshe unosisa kuramba eihloiwa ngazi yake kuti aonekwe kuti ana hosha ere iripaari.

Vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano uye vantu vane kodzero maringe ngezveutano kuti vaponeswe kuhosha dzavangadai veizwa mukati mwendaramu yavo.

Igwinyiso remenemene tinoona kuti mukati mendaraunda matinogara vantu vanoramba veifundiswa maringe nezveutano uye zvakakoshera utano uye varambe veienda kunohloiwa utano hwavo.

Zve mene mene ndino ziya kuti utano hwaka kosha maningi nge iyi ndaa vantu vanoramba vei karakadzwa kuti vane kodzero dzeku enda ku zvibhedhleya kuno hloyiwa utano hwawo.

Igwinyiso remene-mene hutano hwakaba kosha maningi muntu unosisa kuziya kuti anekudzero yeutano hwake uye kodzero yekuti arapwe pazvibhedhlera zvakadai kutakashira mundau yaanogara.

Maizviziya ere kuti kuzvibhedhleya kunoshanda vantu vakasiyana-siyana vanenge vakafunda? Vantu vanoshanda kuzvibhedhleya vanosanganisira, vanamukoti nemadhokodheya.

Mukati mezvibhedhleya tinoningira kuti vantu vazhinji vanoge varimwo vanoziya maningi ngezvemutombo. Vantu ava vanosisa kutibetsera ponapo patinenge tazwa hosha.

Vantu vazhinji vanoda kuenda kuzviporofita vasingaendi kuzvibhedhlera asi tinobakurudzira antu kuti ngavadakarire kuguma kuzvibhedhlera kohloiwa ngekuti akunyepiwi.

Nyamashi mukati mwezvibhedhleya tinoningira toona kuti vantu vazhinji vanoendamwo kuti vaende kundodetserwa pona apo pavangadai vawirwa ngehosha dzakasiyana-siyana ngemadhokodheya vanodetsera.

Igwinyiso remene mene nyamashi tikaningira mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti munoshanda madhokodheya anosisa kutidetsera ponapo patingadai tawirwa ngehosha dzakasiyana siyana.

Mukati mwezvibhehleya munoshanda vantu vanoziya ngezvamo. Izvi zvinoita kuti vantu vadetsereke vasafa ponapo pavangadai vapinda mukati mwezvibhehleya zvona izvozvo.

Igwinyiso remene-mene tikaningira mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune mitombo yakasiyana-siyana inoshandiswa kuhina hosha. Koita zvidziyo zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa mishando yakasiyana.

Muzvibhedhleya munoshanda vantu vakasiyana siyana. Uye vantu ava vanosanganisira, madhokodheya , koyita vanamukoti, koyita avo vanoyita kuti muzvibhedhleya murambe mwakachena kuti mwaka.

Igwinyiso remene-mene mukati mezvibhedhlera mune kunohloyiwa vantu ngazi dzavo kuti dzinonekwe kuti hadzina hosha here uye kuti ngazi iri kufamba zvakanaka here mukati menyama yemuntu.

Vantu vazhinji vaisaziya kuti mukati mwezvibhehleya munodetsereka vantu yakasiyana siyana uye vantu vanosisa kuramba veiendemwo kunohloiwa kuti vaone kupona.

Mukati mwezvibhehleya tinoningira kuti munoshanda vantu vakawanda maningi, vanamukoti, madhogodheya. Vantu ava vanoziya maningi ngezveutano, tinosisa kudetserwa ndivo pona apo patinenge tine hosha.

Nyamashi unowu ndinoringira kuti mukati mezvibhedhlera vantu vazhinji vanogumemo veide kudetserwa ponapo pevanenge vawirwa ngedenda kana vakadzi pevanenge veida kubara.

Mukati mezvibhedhlera munoshanda vantu vanoziya maningi ngezvemutombo vantu ava vanosisa kutidetsera pona apo patinenge tawirwa nehosha dzakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwezvibhedhleya tinoningira, toona kuti mune vantu vanosisa kutidetsera, pona apo patinenge tazwa kuti tine hosha. Vantu ava vanoziya ngezvemutombo, nehosha dzakasiyana -siyana.

Igwinyiso remene-mene, tinoningira kuti mukati mwezvibhedhleya vantu vanosisa kuendemwo, kuti vaende kunohinwa maringe nehosha dzakasiyana-siyana, uye kunohloiwa ngazi yavo.

Tinoningira kuti muzvibhedhleya vantu vanoenda ngendaa dzakasiyana siyana, vamweni vanoenda kunohloiwa ngazi, vamweni vanoenda kuno hinwa hosha ingadai iripavari nekufundiswa ngezveutano.

Nyamashi unouyu, tinoringira kuti mukati mezvibhedleya vantu vazhinji vanoendamo kuti vanodetserwa ,mukatiwo mezvibhedlera mune ndawo iyo inochengeterwa zvitunha pazvinenge zvashaya.

Nyamashi unou tinoringira kuti mukati mwezvibhedhleya mune vantu vane matenda akasiyana siyana vanoenda veida kudetserwa uye vanodetserwa ngemadhokodheya anenge arimwo.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti munendau idzo dzinoita kuti vantu vakwanise kudetsereka pahosha dzavanenge veizwa uye vanamukoti vanodetsera yaamho.

Maizviziya here kuti mukati mwezvibhedhleya, tinoningira toona kuti mitombo ikatamika vanotinyorera tsamba. Tsamba iyi tinosisa kuitora teienda nayo kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Andani woye maizviziva here kuti kuzvibhedhlera kune mitombo yakasiyana-siyana imweni mitombo ibariyo ndeyekuti muntu akwanise kudzivirira hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo yake hosha dzinosanganisira ana gomarara.

Maizviziya ere kuti gomarara rinodziirirwa, kubudikidza ngekupiwe mitombo mukuwo uripo? Ngeiyi ndaa vantu vanosise kuramba veiende kunovhenekwa mukati mwezvibhedhlera.

Igwinyiso remene-mene, vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhleya kunohloyiwa mukuwo ngemukuwo, kuti vadetsereke maringe ngezvehosha dzinodziviririka ,kana veyitopuwa mutombo, votopuwa.

Nyamashi unou tikaningira tinoona kuti mitombo yakabaasiyana-siyana mukati mwendaramo dzevantu. Kune mitombo inoshandiswa kuvheneka ngazi kuti isaramba yeibata hosha dzakasiyana-siyana.

Nyamashi unowu tinoona kuti mitombo mizhinji yakasiyana-siyana, uye mitombo imweni inodzivirira hosha dzakasiyana-siyana, dzino sanganisira hosha dzeshuramatongo kana hosha dzegomarara.

Zvemene-mene mitombo inobasiyana kune mitombo iyo inoshandiswa kudzivirira gomarara rechibereko, kana gomarara remumwiri. Asi mitombo iyi tinoipuva kuzvibhedhlera tahlowa.

Maizviziya here kuti mitombo yanyamashi mitombo inobadetsera yambo uye mitombo iyi inosisa kuhina hosha dzakasiyana siyana pona apo patinenge tazwa kuti tiri kurwara ngehosha.

Zvakakosha maningi mukati mwendaramo kuti munthu ukazwa panopanda penyama dzako unosisa kuenda kuzvibhedhleya kunodetsereka ngekuti munthu unosisa kuhinwa kubudikidza ngevekuzvibhedhleya.

Igwinyiso remene-mene, tikaningira mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti, mune mitombo yakasiyana-siyana .Imweni mitombo inoshandiswa kudziirira, hosha dzakasiyana-siyana mukati, mwendaramo yedu.

Igwinyiso remene-mene, tikaningira mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune mitombo yakasiyana-siyana. Kune mitombo inoshandiswawo kudziirira dzimweni hosha dzinobatika mundaramo mevantu.

Ndikakarakadza rimweni gore ndakainda kuchibhedhleya ndochoogumeyo ndochoozi ndine hosha inoda kundibata. Vakandipe mutombo wekudzivirira hosha yona iyoyo kuchibhedhleya.

Nyamashi unowu tikaningira kuti mitombo yawanda maningi, tinoningira hee kuti mitombo iyi kune inoshandiswa kudziirira hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo dzevantu.

Mukati mwenyika yatinorarama taakuona kuti zviro zvaanyore kubudikidza ngerudetsero rwatinoona mukati mwezvibhehleya ,muzvibhehleya mune mitombo inoshandiswa kuhina hosha dzakasiyanasiyana.

Ndikaningira nyamashi unoyu, tinobaaona kuti mitombo yabaawanda yaamho. Mitombo imweni inodzivirira hosha kuti dzikazobata muntu dzisamubata ngesimba ngekuti unokona kutofa.

Mitombo inosisa kugara mundau inotondorera nguva dzeshe. Tikaguma muzvibhedhleya tinoningira kuti kune mitombo iyo inoshandiswa kurapa gomarara ringadai reirarama mumunhu.

Kune mitombo yanyamashi inosanganisira iyo yekuti muntu unomwa koita imweni yatioona magomboti koita mitombo yekuti vamweni vanoita zvekubairwa asi dzeshe mitombo dzinoshanda.

Mukati mwezvibhehleya tinopuwe mitombo uyu tinobhuyirwa kuti kana uri wekudzodza tinosise kudzodza kanganai pazuwa, kana uri wekumwa tomwa kanganayi pazuwa.

Ngenda yekuti mitombo mizhinji ino onekwa mu zvibhedhleya tinosisa kuramba yei endeyo kuno hloyiwa kuti tingadai tisina zvirwere zvakaita se gomarara ere kana tinazvo toto dzivirirwa.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwendaramo dzedu tinoona kuti ndaramo yabaashanduka yaamho, ngekuti muzvibhedhlera tikaningira matoonendau idzo dzinoshandiswa ngemadhogodheya kuti vavheneke ngazi yedu.

Iii antani woye, ndakaone maninji gore randahamba kugume muchibhedhlera. Ndakahamba ndochoopinde mundau yandakaona iyo inoningirwa ngazi yevantu, wobhiurwa kuti ungadai une hosha iri.

Igwinyiso remene mene mukati mwezvibhedheya tinoona kuti vantu vazhinji vanoendeyo kunohloiwa ngazi asi madhokodheya vane ndau yevanozviitira mwona umwomwo.

Igwinyiso remene-mene nyamashi unouyu tinoningira kuti mukati mwezvibhedhleya. Mune ndau iyo inosisa kuti vantu vaende kunodetsereka kubudikidza ngekuhloiwa ngazi yavo vobhuirwa kuti vangadai vane hosha iri.

Izvizvi unowu tinoona kuti mukati ,mwezvibhedhleya te, mune ndau idzo dzinohloiwa vantu kuti vangadai vane hosha yakadini. Ndau idzi dzinosisa kuremekedzwa kakurutu.

Nyamashi unowu tinoningira kuti mukati mwezvibhedhleya mune ndau idzo dzinohloyewa utano hwevantu kuti vadetsereke pakupona kwavo.

Igwinyiso remenemene mukati mwenharaunda dzepazvibhehleya tinoona kuti munendau iyo ino hloyiwa ngazi kuti vantu vazobhuyirwa kuti vangadai veirwara ngehosha iri.

Tinoningira mukati mwezvibhehleya toona kuti munendau iyo inoitwa kugadzirwa mitombo koita ndau iyo inoita kuti vantu vavhenekwe ngazi yavo kana kuvhenekwa mutumbi wavo.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwezvibhedhleya, mune ndau iyo inoita kuti muntu ahloyiwe kunyanya-nyanya zviro zvatisingaoni ngemaziso zvakasanganisira zvirwere zvemumabhonzo.

Zvemene mene tikaningira mukati mundaraunda dzatinogara tinoona kuti mune zvibhedhlera zvakasiyana siyana ne iyi ndaa vanhu vanosisa kuenda kuzvibhedhlera nekuti kunoongororwa zvemandorokwati.

Mukati mwezvibhedhlera tinoringira toona kuti mune midziyo inoshandiswa kuvheneka ngazi yevantu uye kune ndau iyo inohloyiwa ngazi yona iyoyo kuti tizobhuyirwa kuti tingadayi tine hosha iri.

Igwinyiso remene-mene mukati mwezvibhehleya mune ndau iyo yekuti ngazi dzedu dzinohloyiwa tobhuirwa kuti tingadai tine hosha iri ingadai yeipona pona patiri.

Igwinyiso remenemene mukati mwezvibhehleya mune ndau idzo dzinoita kuti vantu vaongororwe ngazi yawo ,vapedza kuongororwa ngazi yawo vozobhuyirwa kuti vangadai vane hosha iri iripo pavari.

Maizviziya ere kuti utano hwendxondo hwakakosha maningi mukati mweraramo yemuntu? Ngekuti kana muntu asina utanoho haakwanisi kugarisana nevamweni zvakanaka muntaraunda yonayo.

Igwinyiso, vantu vechidzimai nendombi dzinosisa kungwarira varumbwana ngekuti varumbwana vanobatwa ngehosha dzakasiyana-siyana. Ngeiyi ndaa vanosisa kuenda kuzvibhedhlera kohloyiwa.

Igwinyiso romene mene, mitombo yanyamashi inosisa kudetserawo varumbwana vanenge vachiri muntani, kuti vadetserwe kuti pavanozobuda vasateverwa nehosha dzingadai dziri munyika.

Igwinyiso remenemene, mukati mwezvibhedhleya tinoningira kuti mune midziyo yakasiyansiyana iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yavo yakanaka.

Nyamashi unouyu tikaringira mukati mendaramo yedu. Tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kunge veibetsereka ponapo pavanoenda kuzvibhedhleya kuti kubudikidza ngemidziyo iriyo.

Igwinyiso remene-mene, tikaningira kuti mukati mezvitora zvinotengese mitombo mune midziyo ino shandiswemo, iyo inogara mitombo yakaita senaiti kuti irambe yeitonhorerwa.

Igwinyiso remene mene tinoningira kuti mukati mezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana -siyana inosisa kushandisa nemadhokodheya midziyo iyi inosanganisira iyo inovheneka ngazi yemuntu.

Igwinyiso remene mene ndiyani waiziya kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana imweni midziyo yatinoona inosanganisira movha dzinoshandiswa kutakura mutombo.

Maizviziya ere kuti mukati mwezvi bhedhleya movha dziyani dzatinoona dzinotakura varwere kana kuti vantu vakasiyana siyana dzitori midziyo dzezvi bhedhleya dzona dziyani.

Igwinyiso remene-mene tikaguma mukati mwezvebhedhleya, kana tine muntu wakakuwara mukumbo wake, vemuzvibhedhleya vanomupe mudziyo wekuti akone kushandisa pona apo gumbo reipora.

Nyamashi unowu tikaningira mukati mwezvibhehleya tinoona maningi emene. Michini inoshandiswa ngemadhokodheya kuite mishando yavo yakasiyana-siyana sekuvheneka muntu kuti ungadai asina chirwere chegomarara ere.

Nyamashi tinoningira kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inosiso kushandiswa ngevantu vemwo kuti vabetsereke, pavanotihloya ngazi dzedu.

Mitombo inosisa kungwarirwa mwakanaka yaambo. Ngeiyi ndaa muzvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inoshandiswa kungwarirwa mitombo.

Igwinyiso remene mene, mukati mwezvibhedleya tinoningira toona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kushandiswa ngevantu kuti ihine hosha dzakasiyana siyana.

Nyamashi tinoringira kuti mukati mwezvibhedhleya vantu vazhinji vanotya kugumemwo kubudikidza ngekuti vanenga veitka kubhuirwa hosha yavanenga veizwa asi muzvibhedhleya mune midziyo inobataura zvemene mene.

Mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo kana mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune zvidziyo zvinoshandiswa kuchengetera mitombo kuti igare yeitondorera mwona imomo.

Iii mukati mwezvibhedhleya mune zvishamiso. Ndabaaone maninji nyamushi pandagumeyo ndasvikeyo ndochoona dhokodheya akabata chimuchini chaiya nacho chochondihloya ngazi yangu kwakundibhuira kuti andina utachiwana.

Nyamashi unowu tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kuzvibhedhlera kuti Vanohloiwa ngeiyi nda tinoona kuti kuzvibhedhlera kune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa imomo.

Tikaningira mukati mwendaramo yedu tinoona kuti nyika irikubashanduka kwemene ngekuti kudhaya kwaiya kusina midziyo yatinoona mukati mwezvibhehleya. Midziyo inobaite maninji emene.

Mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti vantu vazhinji vanoshandisa midziyo yakasiyana siyana kuita mishando yawo izvi zvinoita kuti mishando yavo ive nyore uye vanyatse kutihloya zvemene mene.

Mukati mwe zvibhedhleya tino ningira nyamashi tinoona kuti vantu vazhinji vano hloyiwa hosha dzingadai dzei pona pavari kubudikidza nge midziyo iri mwona imwomwo izvi zvakabai naka yambo.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosise kushandiswa ngemadhokodheya kuti vakone kuita mishando yavo zviri nyore, imweni midziyo irimo zvituro zvekugarira.

Zvakangoomawo mukati mwendaramo kuti muntu unofa asizi kuguma kuzvibhedhlera, eienda kuzviporofita ngekusaziya kuti kuzvibhedhlera kunemidziyo inobahloya zvemene.

Igwinyiso remene-mene nyamashi ndaguma muchibhedhlera ndechoona kuti munemitombo yakasiyana-siyana, asi mitombo iyi, chandishamisa ngechekuti yaibangarirwa ngezvidziyo zvakasiyana-siyana.

Ndaenda kuchibhedhlera nyamashi ndeienda kunoona muntu waiya abara mwana wake. Muntu uyu wakabetserwa ngemudziyo yemuchibhedhlera kuti abare mwana wake wona uwowo.

Tinobonga murori wedu kubudikidza ngevantu vavanofundisa kuti vakone kugadzira midziyo yakasiyana siyana iyo ichashanda kudetsera mukati mezvibhedhlera nyamashi unowu tinoona munana wakona.

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mezvibhedhlera vantu vazhinji vanoendayo vhohloya veishandiswa midziyo yemuzvibhedhlera midziyo ndoinokokbidza kuti muntu ungarwara ngei.

Igwinyiso remenemene mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyanasiyana inoshandiswa mwona imwomwo uye midziyo iyi inosisa kungwarirwa ngekuti inobaadetsera yamho mukati imwomwo.

Mwaizviziya ere kuti mukati mwezvibhedheya mune midziyo yakasiyanasiyana .Midziyo kune inovheneka ngazi koita inoona kurumba kwengazi kuti iri kuhamba zvakanaka ere mukati mwemutumbi wemunhu.

Kudhaya kwemene kwaiya kusina zvibhedhleya. Asi nyamashi nekuti zvibhedhleya zvayo tanezve midziyo inenge iri mukati mwezvibhedhleya. Inobetsera vantu kuti vahinwe hosha dzakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene mene mukati mezvibhedleya tinowona kuti mune midziyo yakasiyana siyana ,imwe inosisa kushandiswa ngemadhogodheya kutivahine hosha dzakasiyana siyana dzingadai dzichiti momotera .

Tikaguma muntaraunda yemuzvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana. Ndaisaziya kuti movha yekuchibhedhleya utoriwo mudziyo umwe unoshandiswa kutakura mitombo, kana vantu vanorwara.

Mukati mezvibhedhlera tinoningira Kuti mune vantu vanoshandisa midziyo iyo inenge ichihloya ngazi dzevantu kuti ugone kuona kuti muntu anenge ane hosha iri.

Nyamashi unowu ndahamba ngetsoka dzangu ndakananga kuchibhedhleya. Ndeigumeyo ndaona muchini wandaiswa panyara kuti utarise ngazi yangu kuti iri kurumba zvakadini. Izvi zvakabanaka yaambo.

Muntu nekuti hosha haioneki ngemadziso chete. Vantu tinosisa kuenda kuzvibhedhleya kunohloyiwa maringe ngezvehosha uye tionekwe kuti tingadai here tisina hosha.

Igwinyiso remene-mene nyamashi ndaenda kuchibhehlera ponapo pandaida kuvhenekwa kuti handina hosha here iri pandiri, ndaona ndabaiwa nenayeti kuti vandindore ngazi yangu vohloya ngazi yako....

Tikaringira nyamashi unowu tinoona kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa ngemadhokodheya Kuti vaite mushando yavo nyore kutidetsera.

Ndichiri kukarakadza umweni mukore wandakarwara ngehosha gebesha, ndakaguma kuchibhedhleya dhokodheya ochondivheneka eishandisa midziyo yainga iri mwona umwomwo muchibhohleya, kwakutondipa mutombo.

Mukati mezvibhedhlera tinoningira teyiwona kuti mune midziyo yakasiyana siyana, inoshanda mona imwomwo. Nge iyi ndava, vantu vanosise kudetsereka kubudikidza ndiyo midziyo yona yoyo.

Ngendaa yekuti muzvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana, tinoningira toona kuti vantu vazhinji vanoendako kuno hloiwa ngemidziyo iyi.

Mukati mwezvibhedhleya muntu ukarwara ngedenda gurutu vanokupe mubhedha vekuti uvatemwo. Veikuhina veikupe mutombo ponapo vanenge veinasakukuona kuti zviri kuchinja ere kana hazvisi.

Midziyo yemuzvibhedhlera yakabawanda maningi. Imweni midziyo yakhona hatitoziyi ngemazita ayo asi tinosisira kuenda kuzvibhedhlera kunodetserwa ndiyo midziyo yakhona iyi.

Mukati mezvibhehleya tinoningira toona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yavo iite nyore pakuita pano pavanenge veida kuhina hosha.

Zvemene-mene mukati mezvibhedhlera tinoone kuti mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yavo iite nyore pavanenge vechiita.

Ngendaa yekuti muzvibhedhleya mune mudziyo yakasiyana-siyana, tinosisa kuramba teigumewoo kuti tinodetserwa maringe ngeutano hwedu uye hosha dzingadai dziri pa...

Mukati mezvibhedhlera tinoningira kuti mune midziyo inoshandiswa mwona imwomwo kuti idetsere madhogodheya kuti mishando yavo iite nyore pakuiita.

Tikaningira nyamashi unou tinoningira kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa nemadhokodheya kuti vaongorore ngazi yevantu uye vaongorore kuumba kwengazi mumutumbi

Nyamashi unowu tinoona kuti mukati mezvibhedhlera mune mudziyo yakasiyana siyana imweni midziyo inoshandiswa kuongorora vantu imweni inopa vantu mweya wekufema vanenge vasingacha kwanisi.

Nyamashi unowu tinoningira kuti vanthu vazhinji vanosisa kutore mitombo yakasiyana- siyana kuti idetsere kona kuhina hosha mumwiri mwavo.

Ndaramo yemuntu inobaashanduka pona apo, paunomwe mutombo unodetsera yaampho. Ngeiyi ndaa vantu vazhiinji, vanosisa kudetsereka kubudikidza ngekunge, vapuwe mutombo chaiwo -chaiwo.

Mukati mwezvitoro tinoona kuti zvimweni zviToro zvotengesa mitombo. Ngeiyi ndaa tinosisa kubvunza muntu tsamba yaanenge akapuwa nadhogodheya.

Ngerimweni gore ndakahamba ngetsoka dzangu ndakananga kuchibhledhleya chepasinde nemunharaunda mwendinogara. Ndakaendeyo ndeindotora mutombo wemurenje wangu waipanda.

Ukazwa hosha yakasiyana siyana yakugadha unosise kuende kuchibhehleya ukagumeyo vanokupe mitombo wekuti uhinwe ponapo paunenge weizwa .

Muntaramo mwedu tikaonekwa kuti tingadai rine hosha kuzvibhedhleya tinopuwa mutombo wakasiyana-siyana kuti tikwanisa kuhinwa hosha yakona ingadai yakatimomotera.

Maizviziya ere kuti mitombo yanyamashi yabasiyana ngemitombo yakudhaya. Ngekuti mutombo iyi inobebetsera vantu vabarwara yaambo muntu ukarwara usaneseka hai enda kuchibhedhleya vanokubetsera.

Igwinyiso remene mene mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinoone mitombo yanyamashi neimwe mitombo inoita zvekudzodzwa imweni inoite zvekumwiwa asi dzeshe dzibari mitombo dzekuhina hosha.

Vantu tinosisa kuenda kuzvibhedhleya, kunopuwe mutombo pona patinenge tarwara. Ngatisiyane ngekuenda kuzviporofita, muntu unofa, weingopuwe mutombo chete.

Ngerimwe gore ndakaguma mukati mwezvibhedhlera ndochopuwe mutombo, mutombo uyu waiya muchibhodhleya ndichazi ndinosisa kuitira katatu pazuwa kuti ndidetsereke.

Igwinyiso remene-mene, mitombo yekudhaya yaibaasiyana ngemitombo yanyamashi. Mitombo yanyamashi vamweni vanoichengetera mwakaa muzvidziyo zvavo, zvokuti irambe yeitontorerwa ,uye irambe yeishanda kuhina hosha.

Mitombo yanyamashi yabaasiyana ngemitombo yekudhaya ngekuti mitombo iyi inoita kuti vantu vahinwe hosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo yavo. Uye inosisa kubaamwiwa zvomene-mene.

Mitombo yenyamashi inosisa kugara panotondorera izvi zvinoita kuti mitombo iyi irambe yeishanda mukuwouwo wainenge yakazi ishande pamutumbi wemuntu unenge anehosha.

Nyamashi unowu tikaringira mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanomwe mutombo kuti vanyaradze mapando enyama dzawo kana kuti hosha dzingadai dziri mumutumbi wawo.

Mutombo yanyamashi muntu ukaishaya kuzvibhedhleya unosisa kuitsvaka kuzvitoro zvinotengesa mitombo Izvi zvakabaanaka maningi ngekuti tindodetsereka apana mutombo watinotama .

Igwinyiso remene mene tinoona kuti mitombo yanyamashi mitombo inobashanda yambo uye inosisa kutidetsera ponapo patingadai tawirwa nedenda kana kuti nehosha inorapa.

Mwaizviziva hre kuti nyamhashi unowo mitombo inosiyana siyana kubudikidza nekuti muntu ungadai unedenda rakadii, uye mitombo iyi inosisa kuhila hosha dzakasiyana siyana mukati mendaramo dzedu .

Nyamashi unowu tikaringira mutombo iriyo tinoona kuti mutombo iyi yakabaanaka yaampo kune mútombo yatinoona muzvibhodhleya iyo inoshandiswa kuita zvekumwa kana kudzodza.

Igwinyiso remene-mene, tinoningira kuti mukati mwezvibhedhleya mune mitombo yakasiyana-siyana. Mitombo iyi tinosisa kuipuva kuti tikwanise kubetsereka ponapo patingadai teida kushandisa mitombo iyi.

Igwinyiso remene mene nyamashi unou tinoningira kuti mitombo mizhinji irimundaramo mwedu yakugadzirwa ngevantu vemuzvibhedhleya kana kuti vantu vanoziya maningi ngezvemutombo.

Maizviziya ere kuti mitombo yanyamashi inosisa kuhina hosha dzakasiyana siyana uye mitombo iyi inobaashanda yaambo, inosisahe kugara panotontorera mukuwo dzeshe.

Nyamashi unowu tikaningira mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vakurarama ngekumwa mutombo dzakasiyana siyana izvi zvinodetsera yambo kuti varambe vakagwinya mundaramo yavo.

Mitombo yanyamashi yabasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti mitombo yanyamashi, muntu unosisa kuipiwa kuchibhedhlera yona peunoipiwa ngemadhogodheya unosisa kuimwa semabhuyirwe ezvinenge zvaitwa.

Mitombo yanyamashi yakanakira kuti inohina hosha asi yakashatawo ngekuti vantu vazhinji varikuitora zvisizvo veiitora kuita zviro zvinodhaka izvo zviro zvakabaashata yaamho.

Igwinyiso remene-mene. Nyamashi unowu ukarwara, unoenda kuchibhehleya kwona kwanokupe mutombo, vakupe mutombo inosisa kutora mutombo semabhuirwe azvinenge zvakaitwa nadhokoteya.

Tikaningira mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo, tinoona kuti vanotengesa mitombo yakasiyana-siyana, uye vanotifundisa kuti mitombo iyi, kana yeyidzodzwa yodzodzwa, kana yeyimwiwa, yomwiwa kana kubayiwa.

Maizviziya ere kuti mitombo yanyamashi inosisa kugara panotonhorera nguwa dzeshe, izvi zvinoita kuti inyatse kushanda pona painenge yeida kuhina hosha yainenge yapirwa muntu.

Igwinyiso remene mene mitombo yanyamashi yabaisiyana nemitombo yekudhaya ngokuti mitombo yanyamashi mundu unotomwa ponapo paanenge azi amwe nadhokoteya kuti ahine hosha.

Nyamashi unowu tinoziya kuti mitombo yekudhaya ndiyo inogadzirahe mitombo yanyamashi .Tikatarisa mitombo yekudhaya yakaita segedhlani, ndiyohe inogadzirisa mitombo iyo inorapa mapundu mukati mwenyama dzemumuntu.

Zvemene mene mitombo yanyamashi tinoipuwa ngemadhokodheya uye tinosisa kuitora semabhuirwe azvinenge zvaitwa ngemadhokodheya kuti tirapwe.

Igwinyiso remenemene mukati mwezvibhedhleya tikaendeyo tinopuwe mitombo ponapo patizwikwa kuti tine hosha asi tikaitama tinosisa kuitsvaka kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Tikaningira mukati mwendaramo yedu tinoningira kuti mitombo yabawanda yambo zvinokomba kuti hosha dziri kuwandawo ngeiyi ndaa tinosisa kumwa mitombo semaronzerwe atinenge takaitwa nadhokodheya.

Igwinyiso remene mene mukati mwezvibhedhlera tinosise kugumeyo kuti tiende kundopuwe mitombo pona apo patingadai teirwara ngehosha dzakasiyana siyana mitombo iyi tinosise kuimwa semabhiyirwe atinenge taitwa ndidhokodheya.

Tikaningira mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune mitombi yakasiyana siyana iyo inoshandiswa kuhina hosha dzakasiyana siyana ngeiyi ndaa mitombo inosisa kupuwa vantu vanehosha.

Mutombo yanyamashi ibari mitombo yakanaka yaamho ngekuti tinoringira kuti inohina hosha dzakasiyana -siyana mukati mwendaramo dzevantu, tinosisa kuipiwa kuzvibhedhleya mitombo yakhona.

Mitombo yanyamashi tinoringira kuti yakabanaka yaambo uye tinosisa kuipuwa kuzvibhedhleya totedzera zvatinenge tabhiirwa kuzi tinoimwa tozviita zvona izvozvo.

Ngekuti mitombo yekudhaya tinosisa kuimwa zvatinenge takabhuyirwa nemadhokoteya kuti tinoimwa kanganayi pazuva uye kwemazuva manganai ndizvo zvinoita kuti tidedetsereke.

Maizviziva ere kuti mukati mezvibhedhlera mune ndau iyo inosisa kudetsera vandu vanenge vane ndxondo dzakashota kuti vasaramba veipenga vanopuwe mutombo unovadzikamisa.

Igwinyiso remene mene tinoziya kuti utano hwendxoko hwakakosha maningi mundaramo yemuntu , ngeiyi ndaa vantu vanosisa kuramba veivhenekwa ukaonekwa ndxokobdzako dzakashota wotopuwa mutombo kuti usazopenga.

Mwaizviziya ere kuti muzvibhehleya munendau inogara vanhu vane urwere hwenxlondo izvi zvinoita kuti vanhu vadetsereke uye vanenge veifundiswawo mishando yavanozogona kuita.

Utano hwendxondo hwakakosha maningi mukati meupenyu hwevantu. Vantu vanoza utano hwavo kuti hwakashota vanosisa kubetserwa kuzvibhedhleya nekupuve mutombo kuti vakwane.

Munozviziya ere kuti varumbwana vazhinji avakoni kubhuya kuti ndinozwa hosha yakadai, uye ndinopandiwa mwiri wangu? Ngeiyi ndaa, vabereki tinosisa kuramba teienda nevarumbwana kuti vaende kunohloyiwa kuzvibhedhlera.

Gwinyiso remene mene vantu vane varumbwana vanosisa kuenda nevarumbwana vacho kuzvibhedhlera kuti vandopuwe mutombo uyo unoita kuti vasazobatwa ngehosha pavanenge vakura.

Igwinyiso remene mene tikaningisa mukati mwentaraunda dzatinogara tinoona kuti varumbwana vanogaremwo vanosisa kuenda kuzvibhehleya veihloyiwa kuti vapuwe mutombo unodzivirira hosha.

Varumbwana vanosisa kuramba veyienda kuzvibhedhlera kunohloyiwa kona kwavanenge veihloya vonosise kuenda navabereki vavavo kuti vaonekwe kuti vari kukura here zvakanaka muutano.

Igwinyiso remene mene varumbwana vanosisa kuramba veihloyiwa maringe ngezveutano hwavo. Izvi zvakakosha maningi ngekuti vanonodetsereka pona apo pavangadai varwara ngehosha dzakasiyana siyana.

Maizviziya ere kuti varumbwana vedu vanobatwa ngehosha dzakasiyana siyana ngeiyi ndaa vanosisa kuramba veienda navo kuzvibhedhlera kuti vandopuwa mitombo yekudzivirira hosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso remene, varumbwana vanosisa kupuwa mutombo vachiri vana vadoodori, zvinoita kuti vadziirire hosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo yavo, izvi zvinovadetsera kuti vakure vari vatano.

Igwinyiso remene-mene, varumbwana vanosisa kungwarirwa, uye vanosisa kupuwe mutombo unoita kuti vasazobatwa ngehosha dzakasiyana-siyana, mukati mwendaramo yavo pona pavanenge vakura.

Mwaizviziya ere kuti varumbwana vanosisa kuramba veihloiwa utano hwavo ngekuti vamweni varumbwana avakoni kubhuya kuti ndinozwa nyama dzangu dzeipanda ngeiiyi ndaa vanosisa kuramba veiienda kuzvibhehlera.

Igwinyiso remenemene varumbwana vanosisa kuramba veivhenekwa hosha dzawo kubudikidza ngekuende kuzvibhehleya, ngekuti varumbwana vanosise kupuwa mutombo unoite kuti vasabatwa ngehosha.

Tikaningira mukati mwentaraunda mwatinogara, varumbwana vanosisa kuramba veivhenekwa ngazi yavo kuti vaoneke kuti avana hosha ere ingadai yeipona pavari, vadetsereke mukuwo uchiripi.

Igwinyiso remene mene tinoziva teshe kuti rumbwana vantu vakabatikosgera yambo uye rumbwana vamweni avakoni kugeza ukabatwa nehosha yakadai hino vanosisa kuenda navo kuzvibhedhlera mukuwo nemukuwo.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwezvibhedhleya munokurudzirwa kuti varumbwana vauye kohloyiwa maringe nengazi yawo kuti vaonekwe kuti vangadai vasina hosha ere.

Gwinyiso yemene-mene varumbwana vanosisa kuramba veihloyiwa uye kupuwe mitombo yekuti variwise hosha dzingadai dzakavamomotera mukati mendaramo yavo.

Mukuwo wapera uwo ndaienda kuchibhedhlera koringirwa ngazi yangu kuti ingadai isina hosha ere ingapona pairi, hino ndabhuyirwa kuti handina hosha. Ndabaa dakara yaamho.

Tikaningira nyamashi unowu tinoona kuti vantu vazhinji vanosise kugume kuzvibhedhleya kunohloyiwa maringe nezve ngazi yawo kuti vadetsereke pona pavangadai veida rudetsero rwakakwana .

Igwinyiso remene mene mukati mendaro dzedu tinoona kuti vantu vazhinji vanokoshesa ndaramo kuburikitsa nekuenda kunohloyiwa ngazi yavo ichi chibari chiro chakanaka maningi.

Igwinyiso remene-mene, muntu unosisa kudzingwarira kubudikidza ngekuzvichengetedza utano hwako, unosisa kuziya kuti muntu ukabve kuchimbuzi unosisa kushambe nyara dzako kuti udetsereke.

Ngenda yekuti muntu wakakosha unosisa kudzi ngwarira unosisa kuziya kuti weibva ku chimbuzi ushambe nyara dzako unosisa kuziya kuti auryi chikafu usina kushamba nyara.

Nyamshi unou tinoona kuti mukati mwendaramo yedu vanthu vanosisa kuramba veienda kuzvibhedhleya kuti vaende kunohloyiwa maringe ngehosha dzakasiyana siyana mundaramo mwavo.

Utano hwemuntu hwakakosha maningi muntu unosisa kudzingwarira ponapo paunofungira kuti wadai une hosha unosisa kuramba weienda kuvhibhedhleya kunou kunohloiwa ngazi yako.

Maizviziya antu woye kuti muntu unosisa kuongororwa ngazi yako mukuwo ngemukuowo dzakasiyana kuti ubestereke kuoneka kuti ungadai here usina hosha hre iripauri .

Maizviziya ere kuti mundaramo yatinogara nyamashi vantu vazhinji vanodetsereka yaambo kubudikidza ngekunge muntu eiziya kuti upenyu hwake hwakakosha.

Igwinyiso remene mene hutano hwakabakosha maningi mukati mendaramo dzevanhu tinosisa kuremekedza utano hwedu uye munhu unosisa kuzvida maningi nekuti ndipo panobva kuzvichengetedza.

Kunyambóyó ndinoti pànopera mwedzi mutanhàtu ndeienda kuchibhedhleya ndononingirwa ngazi yangu kuti tingadai ere ndisina hosha inopona mwandiri kuti ndihinwe mukuwo uripo.

Nyamashi unouwu ndaenda kuchibhedhleya kunohloyiwa ngazi yangu. Iya, vabandihloya yaambo, vechondibhuyira kuti handina hosha, asi ndinosisa kuramba ndeiuya kunohloyiwa mukuwo dzeshe.

Muntu nje unosisa kuramba weivhenekwa ngazi yako mukuwo dzeshe. Kuitira kuti uonekwe kuti pangadayi pasina ere hosha ingadayi yeipona mwauri uhinwe nguwa ichiripo.

Muntu unosisa kuramba weiita zviro zvinoita kuti mundandaramo yako urambe wakagwinya. Uye mundaramo mwako udetsereke pona apo paunenge wazwa hosha kana kuti utano hwako hurambe hwakagwinya.

Igwinyiso remene-mene muntu unosisa kuramba eihwenekwa maringe ngezveutano hwake kuti ohinwa sei muhosha dzakasiyana-siyana mwukati mwendaramo yake.

Nyamashi unowo tinoona kuti mukati mwezvibhehleya vantu vazhinji vakatame mitombo vanoenda kuzvitoro zvinotengese mitombo kuti vadetsereke konaikweyo.

Maizviziya ere kuti mudziyo inotengesa mutombo tinoona mutombo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa zvakasiyana siyana mukati mendaramo dzedu uye vandu ava vanosisa kutibhiira kuti tinoimwa sei.

Igwinyiso remene-mene mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinosisa kubetsereka aponapo patinenge tagumemo. Ngekuti vantu ava vanobaziya maningi nezvemitombo yakona.

Vekaretu vanhu vaiysa vasina zvitoro zvinotengesa mitombo. Vantu vaitohambe mimango mikurutu kutsvake mitombo. Hino nyika yabaanaka, kwaane mitombo inotengeswa muzvitoro.

Igwinyiso remene mene muzvitoro zvinotengese mitombo tinosisa kuwe tiine tsamba kuti tipiwe mitombo yakona ngeiyi ndaa tinososa kunyorerwa nadhokodheya mitombo yakona .

Nyamashi tikaringira mukati mwendaramo yedu, tinoona kuti vantu vazhinji, vanoenda kuzvibhedhleya kuti vanodetserwa, asi vakatame mitombo kwona ikweyo, vanosisa kuenda kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Gwinyso remene mene mukati mwezvitoro zvinotengese mutombo munoshanda vantu vakawanda maningi vantu ava vanosisa kutibhuyira kuti mutombo watinenge tatenga tinosisa kuumwa sei uye kwemazuwa manganai .

Zvitoro zvinotengese mitombo tinosisa kuona vantu vanoziya maningi ngezvazvo. Uye vantu ava vanosisa kutironzera mutombo wakhona wevanenge vatipa, tinosisa kumumwa sei, kana kumutora sei.

Mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinoona mitombo yakasiyana siyana imweni mitombo inoita zvekusvinirwa imweni inenge irimuzvibhodhleya inoita zvekudzodzwa panenge pakakuwara.

Mwaizviziya ere nyamashi kuti kwaane zvitoro zvinotengese mitombo. Zvitoro izvi zvinobaitibetsera kwemene pona apo petinotane mitombo mukati mwezvibhedhlera zvona zvinenge zvinayo, zvototibetsera.

Tikaningira mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinoona kuti muzvitoro umwu munoshanda anhu vanoziya ngezvamwo uye vantu ava vanosisa kuti detsera nekutibhuyirwa kuti mitombo yakona toitora sei.

Mukati mwe zvitoro zvino tengese mitombo tino ona kuti munoshanda vantu vakawanda maningi vantu ava vanenge vakato fundira kuti vaziye mushando wawo uye vasazo tipe mutombo usiwo tinga pere kufa.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo tinosise kugumeyo kuti tibetsereke pona apo patinenge tashairwa mitombo mukati mwezvibhedhlera. Vekuzvitoro uku vanosisahe kutironzera kuti mitombo iyi tingaimwa sei.

Igwinyiso remene-mene, muzvikora zvepadera tinoone kuti vantu vanoendeyo kunodetsereka kuti vazoita vanachiremba avo vanozoshanda muzvitoro zvinotengese mitombo towane kudetsereka.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvakabaawanda maningi mukati mwendaramo ngekuti zvitoro izvi zvinodetsera vanhu vakasiyana munharaunda dzakasiyana uye vantu tinosise kugumeyo pona apo patinotame mitombo kuzvibhedhlera.

Maizviziya ere kuti zvitoro zvinotengese mitombo, mumataundi kana mumakanyi mwedu zvinosisa kunge zviripasinde ngezvibhedhlera, kuita kuti antu akone kutsvake mitombo ponapo vasingahambi mimango mikurutu.

Igwinyiso remenemene zvitoro zvinotengese mitombo zvakaba wanda maningi kubatakashira ngenyika zvitoro izvi zvinosisa kudetsera vona avo vagadai vane hosha dzakasiyana siyana mundaramo mwavo.

Igwinyiso remene mene ,nyamashi tinoningira kuti mukati mwezvitoro zvinotengesa mitombo ,vanotibhuira kuti mitombo yavanenge vatitengesera kana iri yekudzodza todzodza, kana iri yekubairwa tobairwa.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo, zvinosisa kutidetsera pona apo patinge teida rudetsero rwazvo. Ngeiyi ndaa, vantu vanosisa kunge veienda kuzvitoro izvi, kunopuwe mutombo.

Igwinyiso remene-mene, zvitoro zvinotengese mitombo zvinosisa kudetsera vantu vazhinji , kubudikidza ngekuvatengesere mitombo, ngekuvabhuirahe kuti mitombo yakhona vanoitora sei, uye kwemazuwa manganai.

Vantu vanoshanda mukati mwezvitoro zvinotengeswe mitombo vantu vanenge vakatofunda maringe ngezvazvo uye vantu ava vanosisa kudetsera ngemwazvo ngekuti vanoziya ngezvemitombo.

Mukati mwentaraunda kana hosha ikanesa maningi, tinoona kuti vantu vazhinji vanowenda kuzvibhedhleya kunobetserwa. Mwukati mwezvibhedhleya mune midziyo kana zvikwangwari zvinenge zvakanyorwa zvinofundisa vanhu.

Hutano hwakaabakosha maningi mukati mwendaramo dzevanthu ngekuti tikaringira vanthu vekuzvibhedhleya pane pavanopota veihamba vakabata zvikwakwangwari veifundisa maningi pamusoro pezveutano.

Hosha ikaita mukurumbira maningi mukati mentaraunda, vekuzvibhedhlera vanohamba veifundisa vantu maringe nezve hosha yona iyoyo, kuti vantu voikunda sei uye vochengetedzwa sei.

Hosha ikaita mukurumbira maningi mukati mwentaraunda, vekuzvibhehleya vaipeisira vatsvaka vantu vanohamba veifundisa maringe ngezvehosha yona iyoyo.

Igwinyiso remene mene vantu tikahamba mukati memataundi tinoona zvikwangwari zvinofundisa vantu maringe ngezveutano uye maringe ngekuchengetedze utano hwawo.

Igwinyiso remene mene mukati mwentaraunda tinoona mune zvikwangwari zvakanyorwa nevekuzvi bhedhlera kuti tigare tiri vatano. Tinosisa kutedzera mutemo yavo.

Vantu vechidzimai vanosisa kudetsereka ponapo pavanoenda kuzvibhedhleya kubudikidza ngekuhloiwa chibereko chavo kuti chingadai chisina gomarara here rechibereko.

"Igwinyiso remene-mene!" Vantu tinosisa kuenda kuzvibhadhlera, kunyanya-nyanya ntombi kuti dzivhenekwe, kuti dzingadai dzisina gomarara rechibereko here kana repamazamu kubudikidza nekuhloiwa.

Vantu vechidzimai vanosisa kuramba veihloyiwa maringe ngeutano hwawo, izvi zvakabaakosha maningi ngekuti zvinodzivirira gomarara rechibereko chino rinobata vantu vechidzimai.

Ndikazwa Banga chaizvo chaizvo ndinoziva kuti vantu vechidzimai vanosisa kuramba veienda Kundoningirwa chibereko chawj chionekwe kuti achina utachiona ere wegomarara ungapona pachiri.

Antu vechidzimai vanosisa kuramba veivhenekwa chibereko chawo ngekuti chibereko chinobatwa ngehosha dzakasiyana siyana dzakaita segomarara rechibereko chinozogona kuvatadzisa kuti vasabara.

Vantu vechidzimai vanosisa kuramba veyienda kuzvibhedhlera kunohloyiwa chibereko chawo ngekuti kune zvirwere zvakaita se gomarara rechibereko right obata vantu vona avavo.

Igwinyiso remenemene munthu ukakuwara murenje unosvitsa kuenda kuzvibhedhleya kuti vanokuhin'a vekubhedhleya vanokupe mutombo , mutombo wona uwowo vanokupa kuti ukwanise kudetsereka.

Wakamboti warumba maningi wozwa makodo ako eipanda ngeiyi ndaa unosisa kupiwa mutombo kuti ma marwadzo ako anyaradzwe pona apapo apapo.

Muntu ukakuvara unosisa kuenda kuzvibhedhleya ponapo paunenge vakuvara kuti uende kunohloiwa ngemadhogodheya. Vakupe mutombo kuhina paunenge vakuvara.

Mitombo inorapa hosha dzakasiyanasiyana vantu vakakuwara vanokone kupuwa mutombo wekudzodza kuti panyarare kupanda uye mitombo iyi inobaashande yamho.

Ngendaa yekuti muntu ukange usizi kujaira kurumba mukuwo dzimweni. Musi weunorumba unokona kukuwara marenje ako. Vanosise kukupa mutombo ponapo paungadai wakuwara kuti udetsereke.

Igwinyiso remene mene tinoziva kuti mukati mendaraunda dzatingadai teyigara vantu vanosisa kushandise mutombo ponapo pavanenge vakuvara kubudikidza nekurumba kana kuti nekujaha.

Zve mene mene vantu tinosisa kuenda ku zvibhedhlera ponapo patinozwa mirenje yedu kana nyara dzedu dzeyi panda kana tabva kujaha kuti tipuwe mitombo uno nyaradza panopanda.

Nyamashi ndakuwara pona pandairumba murenje wangu wasvitoka ndabva ndapuwa mutombo wekudzodza pamurenje wangu kuti zvidzikire uye ndiuraye utachiwana.

Tikaningira nyamashi tinoona kuti vantu vanoita zvekurumba vanopuwa mitombo yavanopuwa kuti vakwanise kuramba vanesimba, vasazofenda pona apo pavanorumba. Kana kuti vasakuvara mirenje kana nyara dzavo.

Tikatarisa nyamashi vantu vasizikujaira kurumba vanosisa kuramba veirumba kuti mwiri vawo urambe vakagwinya ngekuti vakarumba vanonzwa nyama dzawo dzeibanda ponapa vanosise kupiwe mutombo kuzvibhedhleya .

Ngendaa yekuti muntu usizi kujaira kurumba, worumba, unozwa nyama dzako dzoopanda. Muntu unosisa kuramba weirumba kuti nyama dzako dzigare dzakagwinya uye paunopandiwa pacho unosisa kutore mutombo.

Kunemitombo inoshandiswa kuhhina hosha inenge yayita kuti muntu panorumba, marenje ake opanda. Mitombo iyi, inosisa kuwanika kuzvibhedhleya khonapo muntu panenge akuwara.

Tikaringira nyamashi unoo tinoona kuti vantu vanosisa kuramba veijaha, kurumba-rumba kuti nyama dzavo dzirambe dzakagwinya. Ponapo pavanofenda apa varumba, vanopuwa mutombo unovapa simba rekuramba veirumbahe.

Igwinyiso mukati mezvibhedhlera mune zvidziyo zvakawanda maningi zvinoshandiswa kuhloya ngazi dzevantu kuti dzingadai dzeirumba zvakadini mumwiri.

Mukati mezvibhedhleya mune midziyo iyo inoongorora nekuchengetedza muntu ponapo paanenge arwara zvemandorokwati asingachakoni kana kudini. Muntu midziyo iyi inomungwarira.

Mukati mwe zvibhedhleya tino ningira mune zvidziyo zvaka siyana siyana zvino sisa kudetsera ana mukoti kuti vaite mishando yavo yaka siyana siyana mu ndaraunda imwona imwomwo.

Igwinyiso remene mene maizviziya ere kut gedhlani rinogadzire mitombo yakasiyana siyana kune mitombo inorape besha inogadzirwa ndiro koite mitombo inorape maronda.

Mitombo yekudhaya vasara vantu vashomanani vanoziya maringe nezvayo ngeiyi nda vantu vona avava vanosisa kuremekedzwa kuti vahambe veitifundisa maningi ngezve mutombo uyu.

Ngerimweni gore ndakahamba nasekuru angu aiya akwegura maningi, vakaenda neni mushango veitsvaka bhedhlani vochooriona kwakurikacha -kacha kwakutise pamurenje wavo waiye wakasvotoka.

Nyamashi ndaringira mukuwo wangu, ndochoona kuti kwaiya kwasvipa, ndochozi nasekuru angu hambai mumagwasha totsvake mitombo. Tochoenda, tochouya nemitombo unohina kupanda kwezino.

Mitombo yekudhaya yaiya yakanaka maningi. Uye mitombo iyi ndiyo he iri kushandiswa nyamashi unowu kugadzira dzimweni mitombo dzatinoona muzvibhedhlera kana muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mitombo yekudhaya yaishandiswa ngevantu vekaretu uye mitombo iyi yaibahina panopanda mukati mwemutumbi wemuntu. Zvaiya zvisina mubvunzo kuti muntu unopona ere ngemitombo iyi.

Mitombo yekudhaya vantu vaiziya ngezvayo vaikoshesa yeikona maningi uye vamweni vaipota vaisina paberere pemizi dzawo kuti vasazohamba mumango mukurutu kuitsvaka .

Mutombo yekudhaya yaizikanwa ngevantu vasharukwa vemene uye vasharukwa ava vaibatidetsera yaampho kuti tioneke tichahinwa kubudikidza ndiyo mitombo yakona.

Igwinyiso re mene mene mitombo yekudhaya vamweni vedu taisa ziya kuti ndeiri mbuti ino gadzira mitombo iyi asi kubudikidza ndiana sekuru anoti fundisa nyamashi unowu takuto ziyawo.

Imwi nayi! Mwari unemaninji akwe anoita mundaramo dzevantu, waiziya kuti mbiti dzeshe dzinogadzire mitombo ndiani?. Izvi zvinoba adetsera yaamho mukati mwendaramo dzeantu.

Inyasha dzamarure kuti tione tine mitombo iyo yatinovana pasina mutuso vatinenge tadusa. Kungotsvake mbuti muntu vakutohinwe hosha inotyisa yaambo.

Nyamashi unou ndaiya ndiri kanyi ndikaouwa mutombo ponapo pandabhuya kuti zino rangu rinopanda asi chandishamisa mutombo uyu waiya makwati efuti wepaberere pembuzi.

Sekuru angu aiya asingaendi kuchibhedhleya ngokuti aiya nembiti dzaakasima paberere pembuzi dzawo vana pavairwara taivaona avo veitsvake mitombo yakona.

Mitombo yekudhaya yaishanda maningi imweni mitombo vantu vaitsa ndidzo dzemiti vamweni vaitora mashakani emiti vomatwa voisa mumvura vokwatisa muntu otomwa.

Ngendaa yekuti vantu vanoziya ngezvemutombo yekudhaya vaavashomami vanosisawo kutifundiisa maringe ngezvemitombo iyi kuti tirambe teiziya ngezvayo ngekuti yaibadetsera mitombo yakaretu.

Igwinyiso remene mitombo yekudhaya imweni yachona vantu waiisima pabere pempuzi dzawo kuti pazohambe kukurutu eitsvaka mitombo iyi pona pawanenge weida kuhina hosha.

Mitombo yekudhaya vantu vaitorengedza masaka ekuti vaende kunoitsvaga pakati memagwasha ponapo pavanenge vaiona vaiuya nayo kanyi voitwa votogadzire mitombo.

Gwinyiso romene mene, mitombo yekudhaya yaiva mitombo inombaibetsera yambo uye mitombo iyi tinosisa kuitora apo ngeapo patinenge tapiwa ngevanhu vanoziva.

Ngendaa yekuti vasharuka vazhinji vaiziya mitombo yekaretu vakufa tasara nevantu vashomani vanoziya ngezvemutombo yekudhaya asi vashomani ava vanosisawo kufundisa vamweni.

Igwinyiso remene mene mitombo yekudhaya yaishandisa ngevantu vekaretu vantu vaitsvaka mitombo Kuti vakone kuhina hosha dzakasiyana siyana.

Mitombo yedhaya yaimbashandiswa ngevasharuka vemene. Vantu ava vaiya vakambaangwara zvemene-mene uye vaitwa mimbuti dzakasiyana-siyana kuti vagadzire mitombo.

Mitombo yekudhaya yakabanaka yambo. Maninji kuona kuti mbiti dzinobagadzire mitombo dzinotohinawo hosha dzimuvantu.

Asi ngendaa yekuti vantu vaienda mumagwasha kunotsvake mitombo, amweni vakazopeisira vosima mitombo yakona paberere pembuzi yavo kuti asazohamba imango mikurutu kutsvake mitombo iyi .

Ngenda yekuti vantu vanga votka kuhambe mimango mikurutu vakapedzisira votora mitombo yekudhaya iya yaiva mumagwasha youyiwa nayo paberere pomuzi yotosimwa ipapo.

Igwinyiso remene mene tinoningira kuti mukati mwemi mbizi dzedu mune vantu vachiri kuita mitombo dzekudhaya uye vantu ava vanosisa kutifundisawo ngezve mutombo idzi.

Igwinyiso remene mene tinoningira kuti mukati mwendaraunda dzatinotogara vamweni vantu vanotoshandisa mitombo yekudhaya kuti vakwanise kuhina hosha dzavo nyamashi unoyu.

Mitombo yekudhaya yaishandiswa ngevanthu vasharukwa kwemene ye mitombo iyi yaisisa kutsvakiwa mumagwasha iri mbuti kana mashakani kana gedhlani.

Anhu vazhinji vanotya kushandisa mitombo yekudhaya ngekuti vanofunga kuti pamweni haishandi asi mitombo iyi inoshanda yaamho uye yakarera vanhu vazhinji

Tikaningira karetu vantu vazhinji avasaiguma netsoka dzavo vaigonda kuti Mitombo yavo yavaishandisa yekudhaya yaihina hosha dzakasiyana siyana .

Mutombo wekudhaya yaishanda yambo uye vantu vaisisa kuitsvaka mumagwasha votwa kana pane mashakani embuti otonyika mumvura muntu otomwa otomira hosha.

Tikaringira mukati mwembizi dzedu mune vantu vasharukwa vemene vachiri kuita zvemitombo yekudhaya. Vantu vona avavo hautombovaoni veiguma kuzvibhedhleya.

Ne imweni mukuwo pashurepo taka enda kumusha kwedu ku chikore taka enda kuno detserwa ngekuti ndaiya ndane zino rino panda kwe makore ndaka piwe mutombo we mbuti rochoto nyarara.

Mwaizviziva here kuti mukati mwendaraunda dzatinogara mune vantu vasingatogumi kuzvibhedhleya ponapo pavanenge varwara, vantu ava vanoenda kumagwasha kunotsvake mutombo votozvihina.

Igwinyiso remene mene vantu tinosisa kutora mutombo mukuwo uyo watinenge tazwa hosha uye mutombo yekudhaya vantu vazhinji taiisima muberere kuti tisazohamba mumango kuitsvaka.

Nyamashi unou tinoona kuti mukati mwentaraunda mwedu muchiri nevantu vasingaendi kuzvibhedhleya. asi vantu ava vanotoramba vakagwinya kubudikidza ngemutombo yekudhaya yavanoshandisa.

Gwinyiso remene-mene mitombo yekudhaya yaibashanda yaamho. Mitombo iyi yaiita kuti vantu vapone kubudikidza ndiyo uye yaiya isina chimweni chipomerwa pairi.

Mitombo yekudhaya yaiya yakanaka ngekuti yaiya isina chimweni chikonzero chainokonzera ponapo muntu paanenge aimwa asi yaingohina hosha yona inonga yeizwa munhu.

Igwinyiso remene mene mitombo yakakosha maningi Kunyanyanyanya mitombo yekudhaya ngekuti yaiva isina chimweni chipomerwa chainocho mukati wemutumbu wemuntu.

Igwinyiso remene-mene nyamashi tinoningira kuti mitombo yakudhaya vantu vazhinji vakutoisima paberere pavo. Kuhina hosha dzakasiyana-siyana, kungava kukuvara kusvotoka kana musoro unopanda.

Mutombo yekudhaya vantu azhinji vaienda mumagwasha kundoitsvaka vamweni vaikume mishakani voise mimvura vokwatisa votomwa vohina hosha ingadai iri pavari.

Mukati mwentaraunda dzatinogara tinoningira toona kuti mitombo yaitsvakwa mumagwasha nevanoziya ngezvayo, vantu ava vaigadzira mitombo kubva kumbiti dzakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwendaramo dzevantu vekudhaya, vaishandisa mitombo iyo yavaisima, paberere pemphatso yavo, kana kutsvaka, mukati mwemakwenzi.

Mitombo yekudhaya ichiriyo nanyamashi asi vanoishandisa ndivo vavashomani vamweni atichazivi nenyayo kuti inosisa kudetsereka nekufundiswa nenyayo.

Igwinyiso re mene mene mitombo yekudhaya yaiya mitombo yai shanda yambo uye yaishanda ku hina hosha vantu vazhinji vaiona pasina mutuso wa vanenge vadusa.

Maizviziya ere kuti mitombo yekudhaya yaiya mbiti? Asi mitombo yekudhaya yakona imweni yakutogadziriswa mitombo yanyamashi kubudikidza ngevantu vanoziya ngezvayo, vogadzire mitombo iyi.

Mitombo yekudhaya imweni yaitova muchero vamweni vantu vaitohamba mimango mikurutu kunotsvaka michero iyi kuti vaikwanise kuigadzirisa mitombo yatai saziya

Mitombo yekudhaya ibaari mitombo yakanaka yaamho ngekuti mitombo iyi yaihina hosha dzakasiyana siyana mukati mwendaramo dzaanhu uye mitombo yaiya yakakosha yaamho.

Nyamashi unouyu tinoningira kuti vantu vachirikuziya ngezvemutombo vavashoma mumuganga mwetingadayi teigara ngeiyi ndaa vanosise kutifundisa mukuwo dzeshe kuti tizoziyawo ngemitombo dzakona.

Ngerimweni gore ndakaenda kanyi ndine zino raipanda ndeisvikeyo ndakadetserwa ngevamweni sekuru vakandipe kambuti kwakutonditi tsega ndeipedza kutsenga ndakatozwe zino riyani ranyarara kupanda mitombo yekudhaya yaibashanda yambho.

Mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka ngekuti vantu vazhinji vaibaaiona pasina mutuso wavanenge vadusa. Izvi zvaiita kuti vantu vadetsereke kuhina hosha dzakasiyana siyana.

Igwinyiso remene-mene tinoaningira mukati mezvibhedhlera hanusisina mitombo yekudhaya mitombo yekudhaya yaingooneka mumagwasha chete uye yaishandiswa ngevantu vanoziva nezvayo.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yekudhaya ,yaibaahina yaampho. Kwaiya nemitombo yaisanganisira gedhlani ,iyo yaishandiswa zvakasiyana-siyana. Gedhlani imweni yaizorwe kuhope kuhina mapundu.

Mitombo yekudhaya yaitsvakwa mumagwasha uye vantu vaihamna mumango mikurutu kuenda kundotsvaka mitombo yakona mitombo iyi yaisaasa kuhina hosha dzakasiyana siyana.

Maizviziva here kuti mitombo yekudhaya yaitsvakwa mumagwasha uye mitombo yekudhaya yaiva mbuti dzatinoona mundaraunda dzatinogara nyamashi iyi ndiyo yaigadzirirsa mitombo.